Akayira gatoyi cane kari impande y‘ umurima uteragiyemwo igiterwa bita umwumbati. Iyo myumbati yamira mu kuzimu kandi ifise amababi asa n‘ icatsi kibisi , uwo murima uteragiyemwo imyumbati gusa, impande yaho hari utwasi dukeya twahameze .

Inkokokazi zine ziri mw'iraro ryazo ziriko zinobagura intete z'ibigori. Imwe murizo iri inyuma izindi zitatu ziri ku murongo umwe, ku mutwe zifise ibara ritukura. Imwe murizo, iri hagati ifise ibara ryirabura izindi zifise amabara asa n'inginagina.

Ibitungwa vyiza cane biryoshe biri mu bitungwa abantu bakunda cane bavyita inkoko z'isake, zifise amabara yera n'ayirabura k'umutwe zifise amabara atukura, izo nkoko ziri ahantu bazubakiye n'imbaho ziri iruhande rumwe.

Ishamba ririmwo ivyatsi batayemwo imyanda yo mu mabarabara. Muriyo myanda harimwo amacupa, namasashe, n'ivyatsi vyumye. Impande y'aho hari umurima uteragiyemwo amateke, harimwo n'ibiti birebire cane. Hari n'ishamba rikuze rirerire rizitanye.

Urupangu rwiza cane runini gose, indani hari inzu ndende cane isize ibara ryera n'irisa n'ubururu. Urwo rupangu imbere yarwo hateye ibigazi vyinshi, impande y'ivyo bigazi hari ibarabara ririmwo utwatsi dukeyi dutoduto.

Ivyamwa vyinshi vy'ubwoko butandukanye biri mw'isoko bariko baradandaza. Murivyo vyamwa, harimwo amatunda, harimwo imihwi, harimwo indimu, harimwo n'inanasi. Imihwi ifise ibara risa n'umuhondo, amatunda afise ibara risa n'icatsi kibisi n'iritukura.

Urupangu rumwe gwatewe n' amazi y'umwuzura. Ugwo rupangu rufise umuryango ufise amabara yera n'ayasa n'agahama. Impande yaho hari iyindi nzu batari bwaheze kwubaka. Murayo mazi, hari umugabo umwe ari mubwato ariko arabusoza yambaye impuzu zirabura hirya yaho ari hari ibigazi n'ivyatsi.

Inkoko zitanu muri zo harimwo isake imwe izindi n'inkokokazi iyo sake hamwe n'inkokoka zimwe zifise amabara yera na yirabura mu mutwe zifise ibara ritukura izo nkokokazi zitatu na zo zifise amabara yera n'aya sa n'inginagina mu mutwe zifise ibara ritukura zi ano mu gashamba harimwo twatsi dukeyi.

Umurima munini cane usa neza bateragiyemwo igiterwa bita ibigori, gifise amasage hejuru vyamira ku mugongo, bifise amababi asa nk'icatsi kibisi, impande har'ivyatsi vyameze ho har'umurima batararima.

Umurima munini cane usaneza uberewe n'ibitegwa biteragiyemwo ivyo bitegwa bacitwa itabi n'igitegwa njabukamazi giteragiye kumirongo. Impande yaho hari ubwatsi butoyi cane abantu batararima bibonekako buri mu murima batarimyemwo.

Imisozi ibiri ,umwe hariko ibarabara hepfo yiryo barabara hari ubgatsi batararima ,hakurya hari uyundi musozi bateyeko ibitegwa baciyeko imikobeko hariko nibiti birebire cane biri ku mirongo hepfo yaho hari umwonga.

Inka nini cane ufise amahembe maremare, iri mw'iraro ryaryo. Impande yaryo hari umugabo umwe ahahagaze, ariko aragaburira iyonka. Uwo mugabo, yambaye umupira urimwo amabara yera n'ayirabura, yambaye n'ipantaro isa n'ubururu. Impande yaho hari inzu zibiri zihari.

Umurima munini cane bateyemwo igitegwa bita intore, zamira hejuru, zifise amababi asa n'icatsi kibisi, bazisasiye utwatsi dutoyi twumye, impande yaho hari inzu zihari, hari n'ibiti biri impande y'izo nzu, muri uwo murima nyene harimwo abantu babiri bawuhagazemwo.

Udukoko twinshi cane knd twiza bita ingeregere, duhagaze mwishamba ririmwo ivyatsi vyumye, izo ngeregere zifise amabara yera, ayasa ninginagina, na yirabura, amaso yazo arirabura cane.

Impangu nyinshi zirimwo inzu zisakaje amabati asa n'umuhondo, hagati y'izo mpangu hari umurima umwe munini kandi batararima, harimwo ubwatsi bwinshi bataranubaka. Hirya y'izo mpangu hari ibiti vy'amavoka n'imicungwe.

Umurima bateragiyemwo ibigori bikiri bitoya bitarakura. Harimwo n'ibirayi bateragiyemwo bitarakura. Ivyo bigori vyamira hejuru, ibirayi navyo vyamira munsi. Impande y'uwo murima, hari ibiti birebire bita amagereveriyo. Hari n'ibitoki bihari.

Ibarabara rinini cane ibiko ricamwe umugabo umwe yambaye umuzu zirabura hamwe n'akana gatoyi kagiye kwiga mpande y'iryo barabara hataragiye umurima w'ibigori hamwe n'i biyoti ivyo bigori ntibirera ni vyo biyoti ntibirama muri uwo murima nyene harigitice gitwaramome umuyaga nkuba.

Umurima munini urimwo ubwatsi butotahaye batararima impande yaho hari inzu isakaje amabati impande yiyonzu hari igiti bateragiye c'imyembe impande yuwo mwembe hari izindi nzu nyishi cane ziri impande y'ibitoki.

Umutumba munini cane ubrewe neza, kuruwo mutumba harimwo ibarabara rinini cane ,harimwo imirima iteragiye muriyo mirima harimwo imikobeko baciyemwo harimwo ibiti nibitegwa vyinshi cane biberey ijisho hari nahantu bacanye haboneka umwotsi.

Umurima munini usa neza uteye igomwe bateragiyemwo ibiterwa bita ibiharage, ibitoke, imyumbati. Ibitoke vyamira hejuru bifise imitoto isa n'icatsi kibisi ifise n'intumbutumbu, Ibiharage vyamira hejuru, imyumbati nayo yamira musi ifise amababi asa n'icatsi kibisi, hafi y'uwo murima hari ibiti vyinshi cane bihari.

Inko nyinshi bavuye kuragira umuntu mwavuye kuragira yambaye umupira wirabura yambaye n'inkofero mu mutwe afise inkoni k'urutugu izo nkavuye kuragira zimwe zisise amabarasa n'inginagina izindi zirera ziriko zica mu kayira gatawi cane kari impande y'ubwasi bwinshi imbere yazo hari ibiti ivyinshi cane birebire.

Akayira gatoyi cane. Impande y'ako kayira hari ivyatsi vyahameze. Impande y'ivyo vyatsi hari umurima bateragiyemwo igiterwa bita umwumbati camira mu kuzmu gifise amababi asa n'icatsi kibisi, hari n'ibigori basaruyemwo. Muri wo murima nyene, hateragiyemwo ibiti vy'imyembe bibiri. Muri uwo murima impande yavyo hari inzu zibiri zihari, inzu imwe ifise amadirisha abiri.

Inka nyinshi cane basize mu ruhande rumwe baragiye. Umuntu aziragiye yambaye umupira wera n'ibutura y'irabura. Afise inkoni imwe mu ntoke. Izo nka harimwo izirabura, n’izifise amabara asa n’inginagina, n’izifise amabara yera avanze n'ayasa n'inginagina.

Umurima mwiza cane uteye igomwe bateragiyemwo igiterwa bita ibigori, ariko bikiri bitoya cane. Hirya yaho hari igiti kire kire gihari gifise amashami mare mare. Hari n’uwundi murima batarimye, harimwo amashamba menshi.

Abana batatu babakobwa bikoreye inkwi bari mw'ibarabara bariko baragenda umwe muribo yambaye umupira utukura yakenyeye n'igitenge uwundi ari hagati yambaye umupira urimwo amabara atukura n'ayera nawe akenyeye n'igitenge uwuri imbere yambaye impuzu zifise ibara rimwe.

Ibarabara rinini cane ata muntu numwe ariko araricamwo, hakurya y'iryo barabara hari umurima munini cane hamezemwo ivyatsi, atakindi kintu giteyemwo. Hirya kandi y'uwo murima, hari ibiti binini cane bita ibigazi, hakuno y'iryo barabara hari uwundi murima nyene wamezemwo ivyatsi gusa.

Umurima munini cane usa neza uteye igomwe bateyemwo igitegwa bita umuceri uwo muceri uri mumazi menshi cane aboneka uwo muceri ukaba utarera ufise ibara isa n' icatsi kibisi uwo muceri wamira hejuru udutete dutoduto cane.

Uruzi runini cane rurimwo amazi menshi, hejuru yarwo hari ibisiga vyinshi cane biriko biraguruka, bimwe bifise amabara yirabura ibindi bifise amabara yera. Ku nkombe y'urwo ruzi hari ishamba rinini cane batararima.

Umurima bateragiyemwo ibigori bikiri bitoyi cane, muruwo murima, harimwo umuntu umwe afashe ikigori kimwe, uwo muntu yambaye yeboyebo zifise ibara ryera. Muruwo murima hateragiyemwo ibigori gusa ntakindi kintu kirimwo atari ivyo bigori bitoyi birimwo.

Impene zibiri ziri mu ruhongore rwazo, bu bakishije n’ibiti. Impande yazo hari umukenyezi umwe ariko arazigaburira imitoto. Uwo mukenyezi yambaye igitambara mu mutwe, akenyeye n’ibitenge bisa n’icatsi kibisi, yambaye n’umupira usa n’agahama. Izo mpene, imwe irirabura iyindi isa n’inginagina.

Impene zitatu ziri mu ruhongore gwazo, imwe murizo irirabura, izindi zisa ni nginagina hari umukenyezi umwe ariko aragaburira izo mpene ariko araziha amazi yambaye umupira urimwo amabara atukura nayera n'ayirabura ,ugwo ruhongore gwazo gwubakishije ibiti

Umugabo umwe ahagaze yifashe mumayunguyungu afise inkoni imwe m'untoki impande yiwe hari inka nini cane ifise amahembe abiri ,Mugahanga ifise ibara ryera ahandi ifise ibara risa ninginagina, Iri mutwatsi dukeya cane hirya yaho hari ishamba rinini riteyemwo ibiti birebire.

Inkoko zitanu zir'uruhande rumwe: imwe murizo n'insake, izindi n'inkokokazi ,iyo nsake ifis'ibara ryera kumutwe ifis'umubiko utukura izo zindi nkokokazi zifise ibara ryera kumababa yinyuma ahandi zisa n'inginagina, zihagaz'ahantu mu twatsi dukeyi.

Umurima umwe harimwo ikiringa kimwe batariye n'ikindi harimwo ivyatsi gusa ahandi hateragiye ibigori , imyumbati n'amateke, Imyumbati yamira mukuzimu ifise amababi asa n'icatasi kibisi ,ibigori ntavyo vyamira hejuru bifise amababi asa nk'icatsi kibisi, amateke nayo yamira mu kuzimu Afise amababi asa nk'icatsi kibisi.

Imisozi myinshi Kandi miremire cane hariko amashamba menshi. Imisozi imwimwe hariko ibitegwa iyindi misozi hariko amashamba menshi azitanye n'biti vyinshi. Hagati muriyo misozi harumwonga uwo mwonga harimwo amazu arimwo.

Umurima munini cane bateragiyemwo ibigori bikiri bito bito iruhande y'ivyo bigori Hari umurima batarimye harimwo ubwatsi gusa. hirya y'uwo murima uteragiyemwo ibigori har'inzu nyishi zihari, nk'imwe isakajwe amabati yera iyindi isakajwe amabati atukura.

Imodoka zitatu zunguruza abantu imwe murizo iriko iragenda impande yaho hari ibiti binini bitatu izindi modoka zibiri zihagaze, imwe hari abantu batatu bariko baragenda bagiye kuyurira biboneka ko bagira bafate urugendo.

Ahantu hanini cane bubakiye inka ziba bahubakishije ibiti basakaza ivyatsi vyumye izo nka zimwe ziri hanze izindi ziri indani hari n'ikiyorero bazicaniye hariko haravamo umwotsi harimwo inka zifise amabara yirabura n'ayera.

Inka nziza cane itotahaye iriko irarisha ubwatsi busa neza bukibomvye butotahaye ifise amahembu abirimanini manini ifise n'ibearagera mu gahanga iyonka iri kumwe n'umukenyezi yambaye ibitenge mu muti we yambaye igitambaro kirimwe amabara yera n'ayirabura akenyeni ni bitenge birimwo amabara yera ayatukura n'ayirabura n'ayasa n'ubururu.

agakoko keza cane kari mubwoko bw'ibikoko vyiruka cane gose k'umuvuduko munini kari mw'ishamba iryo shamba rikaba ririmwo ibitarugwa vy'amazi ako gakoko kakaba kariko karataruka amazi, Hirya hari ishamba rinini cane ririmwo ubwatsi bwumye n'ibiti birebire.

Ibitungwa vyinshi bashize mu ruhande rumwe, bavyubakiye n'imbaho babaje mu biti, ivyo bitungwa vyose hamwe harimwo intama, harimwo n'impene, intama zifise amabara yera, impene zifise amabara yirabura nayasa n'inginagina.

Urupangu gwiza cane rusaneza ruteye igomwe runini gwose indani haramazu ahari; hafi y'ugwo rupangu mpande yaho hateragiye amashugwe, ayo mashugwe akikijwe n'utubuye dutoduto twirabura, n'utwera. Kurugwo rupangu hejuru basizeho ibara ryera n'iryirabura.

Umurima harimwo ivyatsi, amashurwe, amateke, ibitoke, n’ibikaju. Impande yawo hari inzu isakaye amabati, isize ibara ryera n’iritukura. N’ibiti vyinshi bihari bizitanye impande y’uwo murima n’iyo nzu.

Uruzi rutoya cane, rufise amazi acafuye cane gose, ku nkengera z'urwo ruzi, hari umusenyi baropoye muri ayo mazi. Urwo ruzi impande yarwo kandi, hari inkombe ndende cane. Urwo ruzi ruca mw'ishamba rinini cane, ririmwo ibiti bifise amababi asa n'icatsi kibisi.

Abana batatu b'abakobwa, babiri muribo bikoreye inkwi bita ibikotikoti basoromyeko imyumbati. Muri abo bana, umwe murino ni gatoyi cane kari inyuma, bari mukayira gatoyi impande yako kayira hari ubwatsi bwinshi cane, inyuma yaho hari ibiti birebire bihari.

Utuyira tubiri kamwe kaja iburyo akandi ibubamfu, ruhagatiwe n'umurima utewemwo ibigori bitarera muri uwo murima kandi harimwo ikigazi. Kandi muri uwo murima hari umuserege utwara amazi, hakurya yaho hari uwundi murima uteyemwo ibigori bitarera.

Akabarabara k'uruhande rwako harih'utwatsi hari n'imirima iteyemw'ibiharage ,harimwo n ibigazi ibigazi bitarama vyinshi cane .

Umukenyezi yunamye kandi ahetse umwana , iruhande yiwe hari utubido icenda duto duto hamwe n’iyindi imwe nini , inyuma yiwe hari Imeza n’intebe , n’indobo igeretse ku meza , n’umutaka.

Umwuzura w'amazi watwaye inzu n'ibiterwa, murayo mazi hariyo umuntu ariko aragenda n'ubwato, hakurya hari n'uyundi muntu ari kunzu bataraheza kubaka, hirya hari ibigazi hari ibiterwa vyatwawe nayo mazi, ayo mazi biboneka ko ari menshi biboneka ko yoba yavuye nko m'ikiyaga.

Inyanja nini cane borororera mu di ukoko abantu bihereza bita mafi hafi y'iyo nyanja hari icamba hari amaju hari n'ahantu bagomororera amazi kugira abashemwa yandi mashasha hari n'ahantu bubatsutuza bororeramwo inkwavu.

Ishamba ishamba rirumwo amazi ava hejuru bita amasumo hasi yawo hari hamabuye hariho n'ivyatsi n'ibiti vyinshi abo mazi atema mbamanuka hefu.

Abantu batatu bahagaze mubusize barimye atakintu nakimye barateragiramwo impande yabo hari Inka iriko ironsa inyana yayo inyuma yiyo Inka hari umugabo ariko akamwa Inka yabanje kuyiboha amaguru uwo mugabo yambaye inkofero ifise ibara ritukura.

Imvubu nini cane iri ku musenyi, ifise amaguru abiri, n'amaboko abiri ifise n'amatwi matoya abiri, amaso abiri n'amazuru abiri n'umunwa munini cane. Ifise ibara ryirabura n'iritukura, inyuma yayo hari umurima bateragiyemo ibiti vyinshi cane.

Ikiyaga kinini cane harimwo ubwato bubiri kunkengera zico kiyaga hariho umusenyi ,hariho n'imirima iteyemwo ibitoki harimwo n'igiti c'amapera hamwe nibindi biti biri ruguru yaco

Ibikoko binini cane biri mu mazi bavyite imvubu bifise ibaragirabura n'iritukura ivyo ibikoko biri mu bikoko bimwe biba mu mazi no ku musozi, kandi birisha ivyatsi hakurya hari umusozi uriuko ivyatsi hari n'akanyoni gafusi'amabara yera na yirabura.

Ishamba rinini cane ririmwo ubwatsi butandukanye bwinshi bufise ibara risa n'icatsi kibisi, harimwo ibiti binini cane bizitanganyeko, bifise amababi asa n'icatsi kibisi. Hakurya hari umusozi muremure uriko ibiti bikeyi n'ubwatsi bukeyi, ubwo bwatsi nabwone bufise ibara risa n'icatsi kibisi.

Umurima bateragiyemwo ibiharage amateke ivyo biharage bifise amababasa n'icatsi kibisi n'amateke amababo iyabasa n'icatsi kibisi yamira mu kuzimu mande yo wo murima hari ishambo rimwe ibiti vyinshi n'ivyatsi vyinshi.

Abana babiri babahungu banezerewe cane, bari mumurima bateragiyemwo igitegwa bita amabungo, abo bana umwe akaba ariko arasarura uwundi afise iryo ariko ararya. Muruwo murima hateragiyemwo amabungo menshi, amababi yabo asa nicatsi kibisi, amabungo yeze bariko barayasarura bayashira mukagapu bafise muntoki.

Imvubu zitatu, imwe iryamye mu ruzi izindi zibiri ziri ku nkombe zisa n'izihanganye, hakurya yaho hari ishamba ririmwo ibiti, ibiti bimwe bihagaze, ibindi vyaguye, ivyatsi vyumye hamwe n'ibindi bitumye.

Inka nyinshi ziri mu buyovu ukurisha zimwe muri zo ziraryamye izindi zirahagaze zifise amabara yera ayirabura arasa n'inginagina izo nko zifise amahembe abirabiri yera, kandi arabana ziri mw'ishamba rinini cane ririmwo ivyasti nibiti birebire.

Ndiko ndabona iraro ry'inka, harimwo inka nyinshi, zitey'igomwe. Inka zimwe zariko zirarya, izindi ntizariko zirarisha, ndabona imwe yaririk' irabino, harimwo zibiri zisa n'umugina zifise n'amabara yera, nayasa n'umugina izindi zirabura, izindi zifise amabara yera n'ayirabura, inka zir'ahantu.

Umugabo ari mw'ibarabara, ariko aragenda yambaa umupirusa n'umuhondo ipantaro yirabura mande y'iryo barabara hari umurima abateragemwo imyumbati kirimitoyi yo myumbati yamira mu kuzimu ifise amababasa n'icatsi kibisi hiryaye uwo murima hari inzu ibitoki ibigazi.

Ibarabarariri mu muntu ari ko aragenda nwu muntu yambaye umupira wera n'i pantaro yirabura mpande yaho hari urupanga rwiza ruteyemwo ibitoki ibigazi amavoka harimo n'inzu higa yaho hari umusozi umuremure uri ko izindi nzu.

Umurima basoromyemwo ibigori, muri uwo murima kandi hatewemwo ibitoki , ndabonamwo n'amateke, impande yuwo murima hari ninzu nyene iri impande y'ibitoki , hamwe na twaret ir'inyuma y'iyo nzu.

Umurima bateragiyemwo igitirwa bita umwumbati, ikiri mitoyi, iyo myumbati yamira mu kuzimu, ifise amababi isa n'icatsi kibisi. Impande yaho hari ibarabara ririmwo umuntu ariko aragenda, hakurya hari ibiti biteyeho ibigazi, ibitoke, hari n'inzu nini cane.

Umurima munini cane uberewe usa neza bateragiyemw'igiterwa bit'ibirayi, vyamira m'ukuzimu bifis'amababi asa n'icatsi kibisi . Mur'uwo murima harimw'umugabo umwe yambay'impuzu zirabura inyuma k'umugongo ahets'ikibido kirimw'umuti arik'arapompa ivyo biterwa.

Umurima mu munini cane usa neza uteye igomwe, hateragiyemwo igitegwa bita umuceri, muri uwo murima harimwo umugabo umwe yambaye igitambara mu mutwe cera, n'ishati yera, inyuma mu mugongo ahetse ikibido kirimwo umuti ariko aravomera uwo murima.

Umusozi muremure hariko abantu benshi cane bariko barateragirako imiti , bamwe muri bo bariko baravomera abandi bashirako umwavu . Kur ‘Uwo musozi hariko ibiti bitoyi cane bigufi hirya kandi hari iyindi misozi miremire iteragiyeko ivyatsi n’ibiti.

Umugabo umwe yambaye ishati isa n'ubururu n'ibirato vyirabura afise isuka muntoke ahagaze impande y'umwavu begeranije bawushira ahantu hamwe, hafi yiwe hari umurima bateragiyemwo ibiharage bitobito bitarama hirya kandi hari umurima barimyemwo ibigori vyinshi Kandi bitarera, hakurya kandi hari igiti kirekire cane.

Abagabo batanu bari m'umurima uteragiyemwo ibiterwa, bambaye impuzu zisa kandi zirabura, bambaye n'udufuka k'umunwa, bambaye n'udufuka amaboko, kumugongo bahetse ib'ibido birimwo umuti bariko bapompesha ivyo biterwa, inyuma yabo hari ibiti birebire n'ishamba rihari.

Umukenyezi ari mu mirima ari ko arateragira yambara umupira ufisibararitukura n'iryirabura yambaye n'ijipo yera hakurya yahari hari umurimu abataraheza kurima hakurya, kandi hari uwundi murimu abateragiyemwo ibigori bikira ibitoyi bitaragera kubagara.

Umurima munini cane bateragiyemwo ibiterwa bita umuceri, muri uyo murima, hahagazemwo abantu batandatu bambaye impuzu zisa n'umuhondo, bafise ibi bido ku mugongo bifise ibara ryera n'iryirabura. Muri ivyo bi bido bafise harimwo umuti bariko ba pompa ico giterwa c'umuceri, kugira bawukingire udukoko.

Umurima bateragiyemwo igitegwa bita ikigori. Bikaba bikiri bitobito biriko biranaga. Impande yaho hari umuntu afise Ivu mukiganza, biboneka neza ko agira asuke kurivyo bigori. Ivyo bigori bikaboneka kwari vyinshi cane atakwezi guheze babiteye.

Umurimu abateyemwo igori vyameze uwundi murimu abariko barateragiramwo hamwe n'uwundi murimu batahejeje kurima umumama, ariko arateragira yambaye jeipo yera n'i goti itukura yambaye n'inkofero yirabura uwo mumama, ariko araterera umwavu.

Ikiyaga kinini cane gisa neza kirimwo amazi meza, harimwo ubwato bakoze mu biti n' ubundi buri mu cuma, muri ico kiyaga hahagazemwo abagabo bane bari muri ubwo bwato, hakurya yico kiyaga hari umusozi mure mure uriko ibiti bire bire cane.

Uruzi runini cane hagati hariyo umusozi ukikijwe n’ayo mazi. Ku nkengera z’urwo ruzi, hari imirima myinshi iteragiyemwo ibiterwa. Harimwo ibiti, harimwo ibitoke, harimwo ibiharage vyinshi cane biri kuri izo nkengera z’urwo ruzi.

Ikiyaga kinini cane kirimwo amazi meza. Impande y'ico kiyaga ku nkengera zaco hari ibiti vyinshi, imirima, amazu menshi ahari. Hirya yaho hari umusozi muremure uriko ibiti vyinshi kandi hari n'ikiyaya.

Inyanja zitatu bimvye bashiramwo amazi hama bororeramwo ifi. Izo nyanja impande yaho hari umurima uteragiyemwo ibijumbu. Hafi kandi hari ibiti vyinshi bihari bita amagereveriyo, ivyo biti biri ku murongo.

Ubwato buri mukiyaga, murubwo bwato hariho umugabo ariko araroba, hakurya yico kuyaga harumusozi muremure kandi uriko imirima hateweko n'ibiti vyinshi.

Umusenyi mwinshi cane bamenye impande y'ibarabara muri iryo barabara harimwo umuntu umwe ariko aracayo, uwo muntu yambaye umupira wera n'ipantalo y'irabura impande yiwe hari inzu ihari ariko araca mpande hari n'ishamba rihari riri kw' iryo barabara kuri iryo barabara nyene hariko n'amabuye ahari.

Umurima munini cane usa nabi batararima biboneka neza yuko baheruka gusaruramwo igiterwa bita ikigori, ivyo bigori vyamera hejuru bifise amababi asa n'icatsi kibisi. Impande yuwo murima hari ibiti birebire cane bihateye.

Ikungu rinini cane bateragiyemwo ibiti bita imikaratusi , musi yavyo hari amabuye yirabura. Ivyo biti bifise amababi asa n‘icatsi kibisi, ni birebire cane iyo bikuze barabitema bakabihinguramwo amakara, bakanabitemamwo imbaho .

Umurima munini cane barimye atakintu barateragiramwo, muruwo murima harimwo amabuye menshi ahari bazugurije, iruhande wuwo murima hari uwundi murima uhari batarimye, umurima urimwo ibiti, n'ivyatsi vyumye, iruhande yuwo murima kandi hari ibiti birebire cane.

Umurima mwiza cane usa neza uteye igomwe, baciyemwo ibipande bibiri bateragiyemwo igiterwa bita ikaroti ziramera mu kuzimu, zifise amababi asa n'icatsi kibisi. Hafi yaho hari uwundi murima batarimye, baheruka gusaruramwo ibigori, hirya kandi hari uwundi uteragiyemwo ibindi biterwa.

Umurima munini cane usa neza uteye igomwe uteragiyemwo igitegwa bita ubushaza bwamira hejuru bufise amababi asa nicatsi kibisi impande yaho hari ibiti birebire harimwo amazu asakaje amabati impande yayo mazu hari ibiti birebire hamwe n’ibitoki biteragiye impande yizo nzu nyene.

Umurima munini cane basoromyemwo ibiterwa bita umuceri, muruwo murima hakaba hasigayemwo ibisigarira basoromyeko umuceri, Muruwo murima kandi harimwo utwatsi dutoduto cane kuko batarawurima, hirya hari ibiti birebire bihari ivyo biti biboneka neza ko vyegeranye.

Umurima munini cane urimwo ubwatsi bwinshi batararima hateragiyemwo iteke gusa. Muruwo murima nyene, hariho igipande kimwe bamaze kurima. Hirya y‘ uwo murima hariho uwundi murima bateragiyemwo ibiterwa bitarakura hafi yaho hari n‘ ibiti birebire cane .

Umurima batararima urimwo ubwatsi bukeyi iruhande yaho hari ibivu bimvye babishira kuruhande rumwe babirunda ku gihande kimwe iruhande yaho hari umurima uteragiyemwo ibitoki bitarama bikiri bitoyi hateragiyemwo n'imyumbati yamira mu kuzimu ifise amababi asa n'icatsi kibisi.

Ivyatsi vyinshi vyumye begeranije babishira ku ruhande rumwe mande yaho hari umurimu abateragemwo ibiharage bikira ibitoo bito ritarama muri uwo murima nyene hateragemwo ibitoki amateke hafi yaho, kandi hari nzu ihari iyo nzu iri kumwe n'ibirembezo barembezi biharage.

Umurima mutoyi bateragiyemwo igiterwa bita ibirayi vyamira mu kuzimu bifise amababi asa n'icatsi kibisi hande yaho hateragiye ibitoki amarara hari n'inzu ihari isakaje amabati iyo nzu ikaba ikikijwe n'ishamba.

Umurima munini bateragiyemw'ibiterwa bit'ibiraya vyamira mukuzimu, bifise amababi asa n'icatsi kibisi impande yuwo murima hateragiy ibiti binini cane kandi vyinshi, hari n'inzu zisakaj'amabati ,impande yizo nzu har'umurima basoromy'ibigori

Umurima munini cane usa nabi batararima baheruka gutisomamwo igitegwa bitibigori harimwo ivyatsi gusa n'ibikumbibkumbi vyasigaye ku vyo bakwiweko ibigori iga yaho hari inzu isakaje mabadi mpande yiyo nzu hari biti birebire cane.

Umurima barimye harimwo ubusize. Muri ubwo busize hateragiyemwo ibitoki gusa. Impande y'uwo murima hari ivyatsi bihari vyahamereye, ivyo vyatsi bifise ibara risa n'icatsi kibisi. Hakurya y'uwo murima hari inzu bataraheza kubaka.

Umusozi muremure cane utemba. Kuruwo musozi hariko umurima umwe bamaze guteragira ivyameze. Uwundi murima harimwo abantu batatu bariko barawurima, bariko barateragira. Kuwundi musozi biboneka neza ko bateragiye, hakurya hari ibiti birebire bihari. Hakurya kuwundi musozi haribindi biti bire bire bihari n'amazu.

Umurima munini cane hataragiyemwo igitebwa c'ikawa hamwe n'ibitoki izo kawa zifise amababi asa n'icatsi kibisi yamira hejuru utunu dutoro duto cane ibitoki navye vyamira hejuru bifise amababi asa n'icatsi kibisi.

Abantu benshi bafise imivyaro y'ibiti bagiye gutera. Bamwe barikoreye, uwundi ayifise kw'ikinga. Bari mu kayira gatoyi cane. Hafi yaho, impande y'ako kayira hateragiye ibigori bikiri bitoyi gose. Hafi yaho kandi hateragiye ibiharage.

Udutungwa twiza cane dusaneza dutandatu bita inkwavu batwororeye mw'idundi rimwe dufise ibara rimwe ryera. Dufise amaso yirabura, amatwi maremare, amaboko abiri, amaguru abiri n'umurizo umwe.

Umurima munini cane uteragiyemwo igiterwa biti ikawa ata kindi ikintu giteragiyemwo atari ikawa gusa ni co giterwa camira hejuru gifisa amababi asa n'icatsi kibisi cama utunutwi utuguto duto duto iyo tweze duturatukura tuteze tubadusa n'icatsi kibisi.

Abantu benshi bari mu murima uteragiyemwo igiterwa ciza cane c'ibigori bikiri bitoyi, bamwe muri bo ni batandatu bari imbere, bambaye inkofero zisa n'ubururu n'imipira yera, bunamye murico giterwa c'ibigori bariko baragisuzuma. Inyuma yaho hari umusozi muremure uteragiyeko ibiti vyinshi.

Umukenyezi umwe yunamye mu murima bateragiyemwo ibitegwa bita ibirayi, vyamira mu kuzimu bifise amababi asa n'icatsi kibisi, uwo mukenyezi mu mutwe yambaye igitambara gisa n'ubururu, umupira yambaye urimwo amabara yera n'ayasa n'umuhondo, akenyeye n'igitenge.

Umurima munini baheruka kurima. Muruwo murima hateragiyemwo igiterwa bita imyumbati. Iyo myumbati yamira mu kuzimu. Ifise amababi asa c'icatsi kibisi. Hakurya hari uwundi murima uteragiyemwo ibitoke, n'ivyatsi, nibindi biti birebire cane.

Abantu benshi cane bafise amasuka, bamwe bariko bararima abandi barahagaze. Impande yaho bariko bararima hari inzu isakaye amabati yubakishijwe amatafari adaturiye. Hirya yaho hari ibiti birebire hari n'imisozi miremire cane iteyeko ibiterwa.

Abantu benshi bari mw'isoko biboneka ko iyo soko bayidandazamwo ifungurwa bita igitoki, ico gitoki gifise amabara asa n'icatsi kibisi, gifise n'imihanyu mitomito. Benshi muri bo bariko baragura, abandi bariko baradandaza, bamwe bamwe babifise kuma kinga.

Umukinyezi umwe yambare umupira wimwo amabara asa n'umuhondo n'ayirabura mu mudwe yambaye igitambara gifisa amabara yera n'ayatukura ahagaze mu murimu abateragiye mo giterwa bita ikawa akaba ari ko arazamura izeze ziba zifisa n'agahama izitarera ni ziba zisa n'icatsi kibisi.

Inka nyinshi cane ziri mu bwatsi bwinshi cane butotahaye, izo nka zifise amabara yera n'ayirabura, nta mahembe zigira. Hirya y'aho hari ibiti birebire bihari, ariko izo nka biboneka ko ata muntu numwe birikumwe ariko araziragira.

Umurima mwiza cane usa neza uteye igomwe. Uteragiyemwo igiterwa bita inyanya. Ico giterwa, zamira hejuru, zifise amababi asa n'icatsi kibisi. Impande yazo hari umugabo umwe yambaye inkofero yirabura n'ishati yera n'ipantaro yirabura n'ibirato birebire, ariko arakurikirana ico giterwa.

Ikiribwa ciza cane kiryoshe kiri mu biribwa ntanganguvu bacita ikijumbu. Ivyo bijumbu biri mu bwoko bubiri hariho ibisa n'agahama n'ibifise ibara ryera. Ivyo bijumbu imbere birera ; vyose ivyo bijumbu mukubirya baravyotsa canke bakabiteka.

Abantu benshi cane bahagaze mu murima uteragiyemwo igitegwa c'imboga bita amashu, bamwe muri bo bamanitse amaboko hejuru, harimwo abagore harimwo n'abagabo, harimwo umugabo umwe ari imbere yabo yambaye ishati yirabura n'ipantaro yera, ariko arabakoresha inama.

Umurima mwiza cane uteye igomwe bateragiyemwo igiterwa citwa icayi, muruyo murima harimwo abantu benshi bariko barasarura ico cayi, abo bantu bariko barasarura bambaye inyuma mumugongo udutemere bariko basoromeramwo ico cayi, ico cayi gifise amababi asa n'icatsi kibisi niyo basoroma.

Abantu babiri bunamye mu murima bateragiyemw'imyumbati, ibiharage ,n'ibigori . Mwabo bantu babiri umwe n'umukenyezi yambay'igitambara mu mutwe, uwundi n'umukobwa akiri mutoya afis'inkoni mu ntoke . Iyo myumbati bateragiyemwo mu murima yamira mu kuzimu ,ifis'amababi asa n'icatsi kibisi.

Umukenyezi aryohewe cane ariko aramwenyura yambaye igitambara gifise amabara yera n'ayatukura mu mutwe, yambaye n'ikoti Ifise amabara yirabura n'ayera, indani yambaye agapira kera akenyeye n'igitenge, mu maboko yiwe afise imivyaro y'ibiti azotera.

Umurima usa neza cane ubereye bateragiyemwo icamwa gikunzwe cane kiryoshe bita umwembe muruyo murima hateyemwo iyo myembe nyene, iyo myembe ifise amababi asa nicatsi kibisi itarera iba isa nagahama iyo imaze kwera iba isa numutoto uhishiye.

Umurima munini cane bateragiyemwo ibigori bikiri ibitoyi muri uwo murima harimwo abantu bane bambaye ibibido ku mugongo ivyo bibido bisibaragera n'iritukura muri ivyo bibido harimwo umutibariko bapomwa ivyo bigori kugira ababirinde udukoko.

Abantu benshi bari mw'isoko, bamwe muri bo baradandaje abandi bariko baragura ibiri muri iryo soko. Bimwe muvyo badandaje harimwo ibiharage bikiri mu mashishwa, bifise ibara risa n'icatsi kibisi. Hrimwo ni ikaroti, harimwo n'intore, harimwo n'itomati.

Umurima mwiza cane uteyemwo imboga bita amashu, harimwo abantu batandatu bunamye bariko barayabagarira harimwo umugabo umwe, harimwo abagore batanu ,muri abo bagore batanu harimwo babiri bahetse abana , abndi batatu ntabana bafise .Hirya yaho harimwo ibiharage harimwo n'ibitoki.

Abantu batandatu bahagaze mu murima utewemwo igitegwa c'umuceri, biboneka neza ko bariko barawusuzama ,batatu muribo ni abagore ,abandi batatu muribo ni abagabo ,hakurya hari umusozi muremure uwo musozi uriko ibiti n' amashamba n' ivyatsi.

Abantu benshi bahagaz kumirongo ibiri, bamwe bari k'umurongo w'imbere abandi k'umurongo w'inyuma, imbere yaho hari ikibuga, inyuma yaho hari ibiti biteye vyinshi, hamwe n'amazu. Bamwe muribo bari k'umurongo w'inyuma bafise udufuko dusa nubururu.

Ibijumbu vyiza cane basaruye bavyegeraniriza ahantu hamwe bisa neza, bibereye ijisho bimwe murivyo bifise ibara ritukura ibindi bifise ibara ryera ivyo bijumbu bibereye ijisho ntiwohora uraraba.

Umurima munini cane bateragiyemwo igiterwa bitaa itomate, zimwe zareze izindi ntizirera, izimaze kwera zifise ibira risa nagahama izitarera z'ifise ibara icatsi kibisi, zimwe muzeze bariko barazisarura.

Ingurube nini cane iri mwidundi ryayo ifise ubwoya bwera hakurya hari ayandi madundi arimwo izindi ngurube ariko zitaboneka neza, Impande yiryo dundi hari abantu babiri bahagaze umwe muribo yambaye umupira ufise ibara risa n'umuhondo ,uwundi yambaye umupira usa n'icatsi kibisi.

Imirima yigiterwa cicayi, imirima iteye igomwe cane, umurima umwe bariko barasoroma, aba mama benshi nibo bariko barasoroma muruwo murima biboneka ko ico cayi ceze, umu mama umwe ar'imbere yambaye igitambara c'igitenge mumutwe hamwe nikindi gitukura abandi ba mama bari inyuma yiwe.

Inka nyinshi basohoye hanze bazishira ahantu bazitiye kugira zize zirahotera akazuba impande yaho hari abana batatu b'abahungu bariko baracunga izo nka umwe muribo afise inkoni mu ntoke yambaye umupira usa n'umuhondo hafi yaho hariho ibarabara iruhande yaho kandi hariho ibiti.

Abantu benshi barimw'ibarabara bamwe muri bo bari inyuma abandi muri bo bari imbere bamwe mu bari imbere bafise amakinga mu ntoke baboheyeko icamwa ciza cane bitina nasi bavuye gusarura biboneka neza ko banezerewe.

Inka nziza cane yakija mbere iri mu ruhongore inyuma yaho hariho niyindi nkaba irikuma y'yirabura na bo n irimwidundi iyo nka iboneka kurikoirarisha.

Imirima myinshi cane bateragiyemwo igiterwa citwa icayi gifise Ibara risa n'icastsi kibisi ,m'umurima hariyo abakenyezi babiri bariko barasoroma Ico cayi ,inyuma k'umugongo bambaye ibitemere bibiri bajishe niyo bariko barasoromera icayi hepfo yaho hari ibiti birebire cane bita imikaratusi.

Abanyeshure bariko baratambuka bari kumwe n'umuyobozi wabo abakobwa bambaye amajipo yirabura n'amashati yera, abahungu ama pantalo y'irabura n'amashati yera hambavu yaho bariko baraca hari umurima uteyemwo umwembe kurundi ruhande hari ibindi biti bitandukanye bisanzwe.

Abakenyezi banezerewe cane, bahagaze mu murima mwiza cane uteyigomwe bateragiyemwo igiterwa ciza bita igihoke, gifise amababi asa n'icatsi kibisi, amashurwe asa n'ubururu, uwo umurima uteyigomwe, usa neza ntiwohora uraraba.

Ibigori vyiza cane bimbuye hama bavyanikira ku biti bubatse imbere y'urugo ,ivyo bigori bavyanikiye bikiri mu mashishwa kandi biboneka neza ko vyumye impande yaho har'inzu zibiri ,izo nzu zifis'imiryango isa n'ubururu.

Imirima ibiri myiza cane bateragiyemwo igiterwa bitikigori ivyo bigori bisa amababasa n'icatsi kibisi hagati y'iyo mirima ibiri harakayira agatoyika hari karimwo abantu bariko baragenda mwabo abantu bariko baragenda harimwo umugore umwe ahetse umwana ku mugongo.

Umurima munini uteye igomwe hateyemwo ibigori vyiza cane, ibigori bitaragera gusarura. Hambavu yaho hari uwundi murima batarimye harimwo ubwatsi bwumye harimwo n'ubutumye, harimwo n'ibiti bigufi, hirya yaho hari n'imisozi miremire cane.

Umurima munini cane usa neza uteye igomwe, bataragiyemwo igiterwa bita ibiharage bito bito, bifise amababi asa n'icatsi kibisi, bifise n'udushurwe twerekana ko bigiye kwama. Hirya yaho, hari iyindi mirima bataryimye, hariyo ibiti, amashamba menshi cane.

Umukenyezi umwe yunamye mu murima w'ibiraya afise isuka mu ntoke biboneka neza ko ariko arabagarira ivyo biraya uwo mukenyezi afise akamwemwe mu maso hakurya yiwe hari umusozi muremure uwo musozi uteyeko ibiti hariko n'imikobeko hariko n'ubusize barimye batarateragira.

Abantu benshi bari mwibarabara bamwe muribo bariko baragenda, abandi muribo barahagaze murabo bahagaze harimwo umukenyezi umwe afise Inkoko zibiri muntoke, k'uruhande y'ibarabara kuriho nzu hahagaze Abagabo babiri.

Abakenyezi batanu bahagaze mw'ibarabara bambaye n'amagoti yirabura bambaye n'ibitambara mu mutwe bafise n'amagunira mu ntoke, hambavu yaho hari ibitoke hari n'ibiti birebire hari n'ivyatsi, inyuma yabo hari n'abandi bantu bariko barava inyuma baza.

Umurima mwiza cane, umurima utewemwo amabungo amabungo bateye kijambere amwe areze ayandi ntiyeze ,bayateye kumurongo Kandi bayateye neza cane ,ameze neza ,asa neza.

Abantu babiri bari mumurima bateragiyemwo igiterwa bita umuceri, bakaba bamaze kuwusoroma, umwe muribo ni umugore uwundi ni umugabo. Umugore yambaye igitambara mumutwe gifise amabara asa n'icatsi kibisi. Uwo muceri ureze bariko bawutwara kugira bazowuhure.

Umukenyezi umwe yunamye ahetse umwana mu mugongo afise urutaro ruriko umuceri ariko aragosora. Mpande yiwe hari amatafari bapanze arimwo utwatsi dukeya cane dutotahaye uwo mukenyezi yambaye igitambara mumutwe akenyeye n'igitenge.

Umukenyezi umwe afukamye mumurima ahejeje gusaruramwo Ivyema yambaye umupira usa nubururu n’ijipo yirabura. Impande yaho amfukamye hari Ibiyoba ahejeje gusarura yavyegeranirije kuruhande rumwe ariko arabikura kunkondo zavyo vyari biteyeko abishira ukwavyo.

Inzu nini bubakishije imbaho babaje mu biti, kuriyo nzu hari ibiharage bamanitseko kugira bavyanikire, ivyo biharage bavyanikiye ngaho imvura ntishobora kubinyagira, impande yiyo nzu hari igiti kirekire gihari.

Umurima munini cane usa neza uteye igomwe, bateragiyemwo igitegwa bita ibihoke, biboneka neza ko vyeze bigeze gusarura, amababi yavyo yaramaze kuma, na vyo n'amashurwe yaramaze kuma, ivyo bihoke babihinguramwo amavuta.

Umurima munini cane usa neza bateragiye kijambere bateragiyemwo ibiterwa bita ibiyoba vyamira mukuzimu bifise amababi asa nicatsi kibisi hirya yaho hari ibiti bihari vyinshi cane bihateye hari n'amazu manini menshi.

Umukenyezi umwe ahagaze mu murima uteragiyemwo igiterwa ciza cane c'amasaka, yambaye igitambara mu mutwe, n'umupira usa n'ubururu, ahagaze mu murima uteragiyemw'amasaka ariko arasarura, ayo masaka yamira hejuru afis'amababi asa n'icatsi kibisi.

Umukenyezi umwe yicaye yambaye igitambara mu mutwe , yambaye n'umupira ufise ibara risa n'umuhondo akenyeye n'igitenge nta birato yambaye , uwo mukenyezi ariko arasoroma ibiyoba yasaruye, vyiza abishira ukwavyo , ibimeze nabi abikuramwo abishir'ukwavyo ,inyuma yiwe har'ibiti bibiri binini cane.

Umurima munini cane uberewe rwose bateragiyemwo igiterwa bita ibirayi. Vyamira mu kuzimu, bifise amababi asa n'icatsi kibisi. Babiteye ku mirongo kandi babitandukanije. Hirya y'uwo murima, hari ibiti birebire cane bihari bihagaze, hari n'ibigori bateragiyeho.

umukenyezi umwe ahagaze mumurima ateragiyemwo igiterwa c'amasaka uwo mukenyezi yambaye igitambara m'umutwe ayo masaka biboneka ko atarera yamira hejuru ayo masaka afise amara babi asa n'icatsi kibisi iyo yeze aba atukuru.

Umukenyezi umwe yicaye kugatebe gatoya yambaye ijipo yirabura n'umupira urimwo amabara atukura nayasa nubururu n'ayirabura uwo mukenyezi afise urutaro mu ntoki ruriko ibiharage ariko aragosora mpande yiwe hari isahani iriko numurumyo wayo hirya yiwe hari inzu isakaje ubgatsi hari nibiti vyinshi cane.

Ibiyoba isi bararitukura ririko gataro kajishe neza cane ibiyoba biteye gomwe bisa neza biboneka ko ba birobanuwe.

Umukenyezi ahagaze mu murima uteragiyemwo ibigori n'ibiharage mu kuboko kwiwe kwi buryo ateruye umwana w'umukobwa mu kuboko kwiwe kw'ibubanfu ateruye umutemere urimwo ibiharage avuye gusarura ataratonora bikiri mu mutemere.

Umurimusa neza uberewe uteyigomwe bateyemwo igiterwa bita amasaka bagitera ku mirongo biboneka neza ko ayo masaka yeze ageze gusarura amababi yaco asa n'icatsi kibisi yamira hejuru.

Umurima w'ibiharage vyiza cane biteye igomwe umurima usa neza uberewe cane nivyo b'iharage bito bito ivyo b'iharage bifise amashurwe bigomba kwama ibiharage vyiza cane bifise amababi meza.

Impene zine baziritse bazishira ku ruhande rumwe bazishiraho n’ivyatsi ziza zirarya, imwe muri zo isa n’inginagina, izindi zibiri zirarabura hose iyindi imwe ifise ibara ryera n’iryirabura . Hafi y’aho hari inzu babomoye itarahera kwubaka hateragiye n’ibitoke n’igiti c’amavoka.

Ingurube nini cane ifise ibara ryera. Hepfo ifise ibara ryirabura. Iyo ngurube iri mw' idundi ryayo, iri kumwe n'utwagazi twayo tukiri dutoyi cane. Impande y'iryo dundi hari abantu benshi bariko baracungera iyo ngurube ifise utwana dutoyi.

Imyagazi itandatu myiza cane y'ingurube zitarakura, zitatu murizo ziraryamye, izindi zitatu zirahagaze, zose zifise ibara rimwe ryera, izo ngurube ziri mw'idundi ryubakishije imbaho bakoze mu biti, izo ngurube zose hamwe ni zitandatu.

Udutungwa dutanu twiza dusaneza bita inkwavu turi mw'idunde ryatwo harumuntu umwe afise ivyatsi muntoki ariko aratugaburira tubiri muritwo dufise ibara ryera hose; utundi dutatu dufise ibara ryera n'inginagina dufise amaso yirabura twose.

Intam'imwe ifis'ibara ry'inginagina k'umugongo , k'umutwe ifis'ibara ryera . Iyo ntama bayizirikiye ahantu mu twatsi hazitiye n'ibiti bifise amababi asa n'icatsi kibisi , m'urutwo twatsi dukeyi bazirikiyemwo iyo ntama harimw'amabuye menshi matomato.

Ingurube nini cane basohoye mw'idundi ryayo ifise ibara rimwe irikumwe numuntu ayifashe mu mugongo uwo muntu ni umugabo yambaye ibirato birebire vyirabura nimpuzu isa nubururu iryo dundi ryiyo ngurube ryubakishije imbaho nibiti vyingegene.

Idundi rinini cane bubakishije imbahu babaje mu biti iryo dundi risakaje amabati, muri iryo dundi hariyo umuntu umwe arikumwe ni ingurube nyinshi cane ariko arazitaho ariko arazigaburira izo ngurube harimwo izirabura nizifise amabara yera.

Inka nini cane ifise ibara risa nk'inginagina ifise n'amahembe maremare cane yera impande yiyo nka hari umugabo umwe ahahagaze yambaye inkofero itukura ni ibirato birebire vyera mpande yaho hari ishamba rinini cane kandi rizitanye.

Abantu benshi bambaye impuzu z'ubwoko bumwe zisa n'icatsi kibisi. Hariho abambaye udufuka umunwa n'abatatwambaye. Bose bambaye udufuka amaboko. Impande yaho hari inka zifise amabara yera n'ayirabura zitagira amahembe.

Umugabo umwe yambaye impuzu ifise ibara risa n'icatsi kibisi arimpande yinka izirikiye ahantu mubiti bubakiye muruhongore gwayo; uwo mugabo afise amazi muntoke arikwarasuka kuriyonka nka. Hirya yaho hari amazu abiri ahari asakaje amategura hari n'iyindi mirima iteyemwo ibitegwa.

Inkoko nyinshi cane ziri mw'iraro zaryo, zimwe ziri hejuru aho bazubakiye izindi ziri hasi, zimwe ziriko ziranobagura izindi zirahagaze zonyene, muriryo dundi ryazo harimwo utuntu bagaburiramwo, izo nkoko zifise ibara isa n'inginagina zose, ku mutwe zifise ibara ritukura.

Umukenyezi umwe ahagaze ariko aratwenga afise akagazi k'impene muntoke mumutwe yambaye igitambara gisa n' ubururu yambaye umupira urimwo amabara yera nayatukura impande yaho ahagaze hari inzu zibiri zisakaje ivyatsi zubakishijwe amatafari mabisi.

Inyama y'inka iri mw'indundi yayo bubakishije ibiti, iyo nyana bayubakiye n'ahantu iza iranywera amazi bongere bayigaburira, iyo nyana ifise ibara ryera m'umutwe ahandi hose irirabura nt'amahembe ifise.

Agatungwa keza cane kabereye ijisho abantu bakunda gafise ibara ryera hose kitwa agakwavu gafise amatwi maremare gafise amaguru abiri n'amaboko abiri, umuntu agateruye yambaye impuzu ishonye mu gitenge, uwo muntu biboneka neza ko ari umugore.

Abagazi ndwi b'ingurube zifise ibara rimwe ryera zihagaze mukayira gatoyi cane mpande yaho hari utwatsi twahameze twiza cane dutotahaye hari n’igiti gihari , munsi yico giti hari inzu zibiri zisakaje amategura hepfo yaho hari inzu ibamwo izo ngurube.

Inka zitandatu nziza cane zivyibushe, ziri mw'ishamba. Zimwe murizo, zifise amabara yera n'ay'inginagina, izindi zifise ay'inginagina. Imwe murizo, ir'inyuma, izindi ziri imbere. Ziriko ziragenda ziraba imbere kuruhande rumwe.

Ingurube nini cane iryamye mwidundi ryayo ifise ibibuguru bikiri bitoya impande yayo hari umugabo yambaye ishati yera, yambaye ni pantaro yirabura ariko arafasha vyabibuguru kugira ivyonse neza.

Inkwavu nyinshi cane zirimw'idundi ryazo zifise amabara yera na yirabura amaso yazo arirabura cane zifise n'amatwi maremare mpande yazo hari umugabo yambaye inkofero yirabura no mupira utukura, ariko agabuririza nkwavu.

Impene nyishi cane bashize m'uruhande rumwe ahantu bubakiye impande yaho hari abagabo babiri bafise impene imwe bariko barayisuzuma ,Izo mpene zimwe ifise amabara yera n'ayirabura izindi zifise ibara ryera gusa hari nizindi zifise ibara ry'irabura gusa

Agakoko gatoya cane kitwa igikere. Gafise amaso yirabura, amaguru abiri, n'amaboko abiri. Kari mu bwoko bw'ibikoko biba mw'ishamba no mu mazi. Umubiri waco uranyeregeta. Hejuru gifise umubiri umeze nk'uruharagata.

Agakoko keza cane gasa neza, kari mu bwoko bw'inyoni ziba mw'ishamba kandi ziguruka, ako gakoko gafise amabara yirabura, gasa n'umuhondo, gafise amaso yirabura gose, umunwa wako usa n'umuhondo, gafise n'inzara ndende, kari mu kirere kariko karaguruka.

Agakoko keza cane kari mu bwoko bw'ibikoko biba mw'ishamba vyiruka cane bakiyita agakwavu gafisa amatwi maremare gafisa amaso yirabura gafisa amaguru abiri n'amabuko abiri n'umurizo gafisa amabara yera na yirabura.

Udukoko twiza cane turi mubwoko bw'ibikoko biba mw'ishamba utwo dukoko dufise ubwoye bwirabura n' ubwera umubiri watwo urirabura hakurya yaho hari ibindi biti bifise amababi asa n' icatsi kibisi.

Agakoko keza cane gasa neza bita inyange, gafise ibara ryera hose, gafise amaguru maremare n'umunwa muremure, kariko karatambuka kari ahantu hasi, kari m'utwatsi twiza cane tukiri dutoyi tutarakomorora kandi tutaruma.

Igikoko ciza cane kiri m'ubwoko bw'inyoni ziba mwishamba kandi ziguruka gifise amabara atukura nayasa n'ubururu gifise umurizo muremure k'umaso gifise ibara risa n'umuhondo k'umutwe gifise ibara ritukura ico gikoko gihagaze kw'ishami ry'igiti gifise amabibi asa n'icatsi kibisi.

Agakoko gatoyi cane keza kari mu bwoko bw’inyoni zo mw’ishamba ziguruka, gafise amabara yera n’ayirabura , amaso yako arirabura n’umunwa wako urirabura n’amaguru yako arirabura ,gahagaze kw’ishami ry’igiti gifise amababi asa n’icatsi kibisi.

Igikoko kiri mu bwoko bw’inyoni ziguruka, kiba mu ishamba, gifise amaso ateye ubwoba cane, bacita igihuna. Gifise amabara y’era na y’irabura. Ico gikoko gihagaze mu twatsi dukeyi cane, tumwe twarumye, utundi nti turuma.

Igikoko ciza cane kiri mu bwoko bw'inyoni ziba mw'ishamba ziguruka. Ico gikoko gifise amabara asa n'ubururu, n'umuhondo nayera gifise umunwa wirabura ugondamye uraba hasi. Ico gikoko gifise amaso harimwo akantu kirabura n'akera.

Igikoko bita umusakina kiri m'ubwoko bw'inyoni zomw'ishamba ziguruka gifise amaguru maremare n'izosi rirerire gifise amabara yirabura n'ayera gihagaze ahantu mu twatsi dukeyi cane hirya yaho hari umurima bateragiyemwo ibigori n'ibiharage harimwo ibitoki.

Agakoko gatoyi bita imbeba gafise amaso yirabura cane, gafise n'amatwi maremare, gafise amboko abiri, amaguru abiri, gafise n'umurizo muremure. Gahagaze ahantu mu twatsi tubenje cane twiza dusa n'icatsi kibisi.

Ibikoko vyinshi cane, ibikoko bita ingeregere. Ibikoko bibiri, kimwe kiriko kirimya ikindi. Biri ahantu mutwatsi dukeye, hari agashamba gatoya. ivyo bindi bikoko biri kurundi ruhande biriko birarisha.

Igikoko ciza cane kiri m'Ubwoko bw'inyoni ziba mw'ishamba, gifise ibara ryera, n'iritukura nirisa n'ubururu n'irindi risa n'umuhondo gihagaze kw'ishami ry'igiti, mu kanwa ifise agafi gatoyi cafashe ako gafi gafise amahwa atatu.

Igikoko ciza cane kiri mu bwoko bw'inyoni ziba mw'ishamba kandi ziguruka, gifise amabara yera n'ayirabura. Amaguru yaco n'umunwa aratukura, kiri ku biti bifise amababi asa n'icatsi kibisi . Ico gikoko gifise kandi amaso yirabura cane.